Kuqakathekile ukubana abasebenza ngezempilakahle bafundiswe ngokuhlanzeka, bafundiswe ukubana behlale behlanzekile ukuze bengatholi imikhuhlane.

Odokotela nxa besiyasebenza kuqakathekile ukubana begqoke izigqoko ezibavikelayo ukubana bengabambi amagcikwane avela ebantwini

Kuqakathekile ukuthi nxa odokotela labonesi nxa beselapha abantu abagulayo bazigqokise izigqoko ezivilelayo izandla, ezivikela umlomo lezivikela amehlo.

Abezempilakahle nxa besemsebenzini kumele bagqoke izigqoko ezibavikelayo emkhuhlaneni ukuze bengatholi amagcikwane.

Kuqakathekile ukubana abazali balandele imithetho abayinikwa ngonesi labodokotela ukubana abantwana kumele babiswe esibhedlela ukunikwa imithi lokuhlatshwa amanjekishini.

Kuqakathekile ukubana onesi labodokotela baphume ezibhedlela bahambe emaphandleni ukuyahlola laba abasemakhaya abangenelisiyo ukuza esibhedlela kalula.

omama kuqakathekile ukubana bahambise abantwana babo ezibhedlela beyehlatshwa amanjekiseni baphiwe lemitho yokubavikela emikhuhla ne

Abantu abahlala emakhaya akukho lula kibo ukuthi bathole amanzi ezindlini zabo. Ngalokhu kumele baye ezikotshweni ukuyakukha amanzi.

Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana babo ezikolo ukubana bayefunda njalo bayefunda ukuphilisana kahle labanye abantwana.

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela kuhlale kuhlanzekile ngezikhathi zonke njalo kuqakathekile ukubana kube lezindawo zokuhlala lapho abagulayo abalindela khona uncedo

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela kube lendawo yokuhlala lapho abagulayo abazalinda khona behlezi bengasoze bedinwe ngokuma.

Izibhedlela yindawo okumele zihlale zihlanzekile ngasosonke isikhathi. Njalo ezibhedlela kumele kutshaye umoya okungasoze kwenze abantu bagule

Ezibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile ngasosonke isikhathi labo abakhangele ngezokuhlanzeka ezibhedlela kumele bebe belokhu bekhangela ukuthi indawo ihlanzekile.

Ezikolo kulapho okufunduselwa khona abafundi abafunda ngezempilakahle kumele kuhlale kuhlanzekile njalo kumele kuhlale kulemitshina ebancedisayo ukufunda

Abakhulu bezempilakahle kuqakathekile ukubana bavakatshele izibhedlela beqhubeke bethuthukisa onesi bebafundisa njalo bekhangele lapho okusetshenzelwa khona.

Omama abasanda kubeletha kumele bahlale ezibhedlela okwesikhatshana ukuze odokotela bahlole abantwana njalo lokubana omama bafunde ukunakakelwa abantwana babo

Esibhedlela kukhona odokotela labomongikazi abalolwazi abakwazi ukuhlola isiguli njalo basinikeze imithi efaneleyo.

Kuqakathekile ukubana abantu bezinakekele kahle bengatholi imkhuhlane yengqondo ngoba umkhuhlane wengqondo wenza abantu bengenelisi ukuzinakekela

Kuqakathekile ukubana abantu bavakatshele ezibhedlela noma bengaguli ukuba bahlolwe ukuthi emzimbeni baphile kahle njalo akula mkhuhlane obahlaseleyo.

Ezibhedlela kulama lab lapho okuhlala khona imtshina esetshenziswa ukuhlola izinto ezitshiyeneyo. Ukuhlola igazi, ukuhlola lezinye izinto.

Abafundi ezikolo abafundela ngezempilakahle kumele bafundiswe ukusebenzisa imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukuze beyisebenzise ngendlela efaneleyo.

Kuqakathekile ukubana abazali abalabantwana abancane babahambise ezibhedlela ukubana bayehlolwa imikhuhlane njalo bathole amajekiseni abavikela emikhuhlaneni.

abantu abagula okusezingeni elingaphezulu baya hanjiswa esibhedlela bahlale esibhedlela ukuze bebe benakelelwa ngodokotela labo nensi ukuze besile masinyane.

Ezibhedlela kulezi insuku sekulemitshina ehlukeneyo esebenza imisebenzi etshiyeneyo. Eminye ngeyokuhlola imikhuhlane, ukuncedisa abagulayo lokulapha abagulayo.

Ezinye izibhedlela azilamtshina eyokusebenzisa ngoba le imitshina esetshenziswa ezibhedlela Ibiza imali eziphezulu kakhulu

Ezibhedlela kulezinsuku sekulemitshina eminengi. Imitshina encedisa izinto ezehlukeneyo. Imitshina ehlola imikhuhlane yamehlo. Imitshina ehlola ngaphakathi komzimba.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izibhedlela zibe lemitshina yonke edingekayo ukuze kukwaniseke ukuhlola abagulayo lokuncedisa abagulayo

Imitshina etholakala esibhedlela isetshenziswa ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni lokhu kusiza udokotela ukuthi athole izinkinga ngokushesha.

Kulezinsuku sekukuhle kakhulu ezibhedlela ngoba sekulembheda elula ukusebenzisa imbheda evusekayo lembheda elalisekayo.

Ezibhedlela kulemitshina esetshenziswayo etshiyeneyo nxa odokotela beselapha abagulayo kulemitshina encedisa ukusika lemitshina encedisa ukuthunga.

Kulezinsuku umsebenzi wabodokotela awusekho nzima kakhulu ngoba sekulemitshina encedisa ukubona imikhuhlane etholakala emizimbeni yabantu

Ngalezi insuku umsebenzi usulula kakhulu kubodokotela lakubo mongikazi ngoba sokulemitshina engcedisa ukuyelapha lengcedisa ngokubona imikhuhlane emzimbeni yabantu

Imtshina etholakala ezibhedlela isebenza izinto ezitshiyeneyo isebenza ukuhlola okwenzakala emizimbeni yabantu ,isebenza ukuncedisa oDokotela ukwelapha.

Imithi yokwelapha kulezi insuku isikhona eminengi njalo etshiyeneyo. Imithi isitholakala ngemhlobo etshiyeneyo langentengo ezitshiyeneyo.

Amaphilisi ayindlela elula yokuthatha imithi. Kulula ukuwaphuza njalo awadingi ukulungiswa okunengi. Lokhu kwenza kubelula kwabantu abanengi ukuwasebenzisa.

Ngalezi insuku imithi yokwelapha isibuya ngendlela ezitshiyeneyo ibuya ngamaphilisi ibuye njalo iyimithi enathwayo

Udala abantu babejwayele imithi evela ezihlahleni kuphela. Kodwa kulezi insuku sokule mithi eyelapha imikhuhlane enje ngapilisi, leminye imithi.

Ngalezi izinsuku sokukuhle kakhulu ngoba ukuthola amaphilizi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo sokulula ngoba sokulendaeo ezinengi ezithengisa amaphilizi njalo kulemihlobo etshiyeneyo.

Imithi elapha imikhuhlane isibuya ngendlela ezitshiyeneyo . Kulamaphilisi njalo kulale imithi enathwayo .Kube sekusiba lemithi egcotshwayo ejwabini.

Imithi lamaphilisi ayindlela ethandwa kakhulu ezibhedlela, lokhu kubonisa ukuthi ayasebenza kakhulu ngakho ke asetshenziswa kakhulu emhlabeni wonke.

Ngalezinsuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulamaphilisi amanengi ehlukeneyo .Alapha imikhuhlane eminengi etholakala emizimbeni yabantu.

Ngalezinsuku sekukuhle kakhulu ngoba imithi isitholakala lula ngendlela ezitshiyeneyo njalo sokutholakala imithi eyabe iminingi iselapha umkhuhlane owodwa.

Ngalezi insuku sekulemihlobo eminengi yamaphilisi elapha umkhuhlane ofanayo umuntu sengathola umhlobo otshiyeneyo njalo othengeka ngemali ephansi

Amaphilisi kulula ukuwathwala lapha uhamba. Awathathi indawo enengi ephaketheni. Lokhu kwenza kubelula ukuwahambisa.

Imithi ibuya ngendlela ezitshiyeneyo sokulemithi esebenziswa ukuba ihlabe abantu amanjekiseni leminye imithi eminye enathwayo lemithi egcotshwayo.

Abafunda ngezempilakahle bafunda imfundo ezehlukeneyo kulalabo abafundela ukwelapha abantwana abancane abafunda ukwelapha lemkhuhlane etshiyeneyeneyo.

Ngalezi insuku imtshina ezibhedlela isiminengi kakhulu, imtshina encedisa abagulayo, imtshina eyabancedisa ukubana basile masinyana lemtshina eyelaphayo.

Ngalezi nsuku sekukuhle kakhulu ngoba izibhedlela sezizinengi njalo sezitholakala endaweni ezitshiyeneyo sekulula ukubana abantu bafinyelele ezibhedlela

Emaphamacy kuqakathekile ukubana abantu abasebenza khona belandele imithetho behlalise amapills ngendlela okumele bewahlalise ngayo bewahlalise endaweni eqondileyo

lapho okuthengiswa khona amaphilizi kuqakathekie ukubana laba abasebenza khona balandele umthetho ukuthi bahlalise amaphilisi ngendlela efaneleyo.

Abantwana abasezikolo bayafundiswa ukwenza izinto ezinengi, abafundisi ngokwamabhuku kuphela. Bayafundiswa ngezempilakahle, bayafundiswa ukuziphatha kahle lenhlonipho.

Odokotela bakhuthaza iziguli ukuze babuze imibuzo, ukuze ziqonde kahle ngokwelatshwa kwazo kwenza kube lula belandele izeluleko ngokufaneleyo.

ONesi labo dokotela bafundisa ngazo zonke izikhathi ngokubaluleka kokuhlanzeka, ukudla ukudla okunempilo, lokuzivocavoca.

Kuqakathekile ukubana onesi bafundise abantu ngezempilakahle, bafundise abantu ukuhlanzeka. Babafundise ngemikhuhlane ehlukeneyo engabahlasela.

Abezemphikahle be 'red cross ' bayafundisa abantu indlela okunele beziphathe ngayo, kungaba lomuntu olimaleyo indlela okumele ancediswe ngayo.

Ngalezi insuku so kulendlela ezinengi zokuncedisa abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo, kulamaphilisi, kule mithi enathwayo beswkusiba lamabhanditshi avala izilonda.

Ngalezi insuku umsebenzi usulula ebantwini abanengi. Ngenxa ye"technology" umsebenzi usulula kuba balisi. Ababalisi sebe sebenzisa i"technology " ukufundisa abafundi.

Ngalezi insuku ezibhedlela sekumele kube le imitshina yonke efunakalayo ukuze odokotela bengathwali nzima kube lemitshina encedisa ukuhlola leminye imitshina ehlukeneyo

Imithi evela ezihlahleni ayilaphi ukugula kuphela. Ngalezi insuku abantu sebeyisebenzisa okunengi. Sebeyisebenzisa ukwenza amafutha okugcoba umzimba abanye njalo imithi yokugeza inwele.

Ngalezi insuku abantu sebelima izihlahla ezelapha umkhuhlane azisatholakali khatshana emakhaya abantu sebekwanisa ukuzilima emadolobheni.

Imithi evela ezihlahleni ibalukekile kakhulu empilweni yabantu. Izihlahla zinika amahlamvu lengatsha ezisebenzisa ukwelapha izifo ezihlukeneyo.

Imithi evela ezihlahleni mihle kakhulu ngoba ilula ukutholakala njalo iyalapha umzimba ngokufaneleyo kungasize kuphambanise lutho.

Abantu akumelanga bagijimele ukusebenzisa imithi evela ezihlahleni nxa bengela lwazi kumele abantu baqale badinge ulwazi besebesebenzisa lezo zihlahla.

Abantu kulezi insuku sebephongu kusebenzisa imithi yezihlahla bengadinganga ulwazi, lokho okubangela ingozi emzimbeni yabantu.

Ngalezi insuku kulabantu asebekhetha ukusebenzisa imithi yesintu kuphela imithi evela ezihlahleni okulapa imkhuhlane abalayo emzimbeni yabo

Imithi evela ezihlahleni iyanceda lapho ojungekho izibhedlela eziseduze abantu bayisebenzisa njengosizo lokuqala.

Imithi evela esihlahleni mihle kakhulu emizimbeni yabantu, ngoba bengayinatha iyasilisa imzimba iphinde iqinise imzimba.

Imithi evela ezihlahleni iqakathekile kakhulu empilweni yabantu izihlahla zinika amakhambi emvelo asetshenziswa ukuyelapha izifo ezehlukeyo

Abantu bengakasebenzisi imithi yezihlahla kumele beqale bedinge ulwazi ukuze bengasebenzisi izihlahla ezingayisiso lezihlahla eziyingozi emzimbeni yabantu

Imithi evela ezihlahleni mihle kakhulu ngoba itholakala lula, njalo akufunakali imali ezinengi ukubana umuntu athole leyo mithi.

Abanye abantu basebenzisa imithi yezihlahla ukwelapha imikhuhlane eminengi etholakala emizimbeni yabantu.

Amahlamvu awezihlahla asetshenziswa kakhulu njengomuthi ayacutshungulwa ukuze enze umuthi ojulileyo ukuze ulaphe ogulayo